Eutano tinoona einamira mapepa nguwa zhinji panoshambiwa nyara akaisa nemifodho kufundisa antu mahlambirwo anoita nyara dzawo kuti zvitenda zvisapararira.

Kuti paite mukuhlani zviyani munharaunda, eutano anombohamba eimbokurukura ngeantu, eimbobhuya, einyora pashi magariro akaita antu mumamhatso mwavo.

Mwaizviziya ere kuti mweya watinofema teihamba une matenda akawanda maningi. Tinokone kusaaona ngemadziso edu asi anovheneka aya anohloya ngemichini zvinooneka.

Mikhuhlane inopomeranwa kuburikidza nokufema mweya kana kugwamana inode kuti idzivirirwe. Tinoona vebandiko reutano nguva zhinji veidonhodzera vana mitombo kuvadziyirira kumatenda iwawa.

Chakambonesa maningi chekuhloyiwacho weipinda pachikora chebesha mupengo asi tinobonga kubudikidza nekudhloka zvivhara miro ,kubudikidza ngekuhloyiwakwo takakunda.

Madhokodheya nanamukoti anokurudzirwa kuti adhloke mbahladzinoite kuti asabatire matenda panguwayo yavanenge eiseenza nevanhu vane mikuhlani inopararira

Chiro chakaoma kushanda muntu anoite dambudziko rinokona kukutapurira iwewe. Ndatibonge madhogodheya edu anobvume kushanda neanhu ane matenda akadai akazvidzivirira.

Ana Mai vanokurudzirwa kuti vadakarire zvibhedhleya kana achinge abara ana zviye nekuti vana avavo vanoda kudzivirira kumatenda anobata vana.

Takazviona zvekudziirire matenda anotapuriranwa ayani nguva yekhovhidhi. Zvimweni zvainga zvakaite zviketi zvainga zvopfekwa, zvimweni zvivharamiro. Takatoona kuti zvakatidetsera maningi gorero.

Mikhuhlani inopararira ngekufeme mweya wakashata inode kuti idzivirirwe kana wowuya zviyani odayidzira kuti tiri kubayira ngatiende tinobayirwa mundu weshee.

Kune akawanda arikuite tsvakurudzo maererano ngeutano hweana, eibatana ngemapazi anoona ngezveutano pashi reshe. Kuone kuti utano hwevanhu vanematenda akaita ingatei emwoyo arikudetserwa.

Mwaizviziya ere kuti mweya watinofema wemene wakazara utachiwana hurimwo hunokone kupomeranwa asi atizvioniba ngemadziso edu zvinoonekwa pamicheni.

Kudxoka zvivharamiro zvinodetsera kuti mukuhlani usapararire. Kudxokahe zvekuvhare nyara zvinodetsera eutano aya kuti asabatire matenda peanenge eihloya antu.

Eutano anokurudzirwa kuti adzingwarire utano hwavo panguva iyani yanenge eisenza ngevantu vane mukuhlani unoparadzirwa ngembepo kana kugwamana.

Eutano anoshanda neayani anonga akabatwa matenda anotapukirina anokurudzirwe kuti ngagoke zvigoko zvinoita kuti ona asabatire matenda panguwa yanenge veibetsera vabatwa ngemukuhlani.

Muntu weeshe une kodzero yekuhloiwa, kuti azvidziirire kumatenda anopararira kuburikidza ngemphepo, zvesenangatariswi kuti uri mushandi wepachibhedhleya ere, kana kuti wabve kanyi kwako.

Zvakakosha maningi kuti tizvidziirire kumikuhlane inotapuriranwa kuburikidza ngemepo kupfeka zvid'oko zvinoite musabatire matenda kunyanya kuashandi anenge eishanda nearwere akhona.

Mitombo mizhinji inoite kuiswe munaiti zhinji yakhona inode kugare panotonhorera umweni wakhona unoti watoseenza zuwaro auchatoshandiba.

Mazuwa ayani ebesha mupengo takarikunda kubudikidza nekuzvidziirira kwevashandi vemuzvibhedhlera nekuongororwa muntu asati agume kuantu odetserwa.

Kunotori nebandiko, maizviziya here rinotoemera pashi reshe kuone utano hweantu kuti antu arikurapwa ere , antu arikudziirirwa kumatenda anobata antu, antu arikuwana ere mitombo yawo yakakwana.

Mapandiko mazhinji akadziemera anobatikira utano hweanthu, anonga eifundisa antu maererano ngeutano hwavo, kubudirikidza ngekusima mimbuti ,ana eitofunda eiziya kuti iyi mimbutiyi inotidetsera.

Pashi reshe tenderere rinobatikira maningi hutano hwevana ana anosisa kubairwa majekiseni awo eipedza ana mai eifundiswa zvakawanda maererano nekuchengeta ana zvakanaka.

Mvura chiro chakakosha maningi naizvozvo apana chikoro chinokone kuseenza pasina mvura zvikoro zveeshe zvinosise kunge zvine mvura yakachena yekuti ana anomwa.

Vebandiko rinoona ngezve utano hwevana pashi reshe nezve fundo yeana anohine vezvikora mekuisire mvura yakachena kuti ana ake awane mvura yakashambidzika echinge ari pachikora .

Tinodakara yaambo ngekusumukira kuri kuita zvibhedhleya zvedu nguva zhinji. Zviro zvakafanana nemweya vokuti muntu anobatsiridzwa pakufema yakuoneke muzvibhedhleya zveshe.

Eutano anobatikira maningi utano hweantu pasi reshe. Tinoona amweni mabanhla akadziemera eitombohamba ngemadhogodheya awo eitodetsera vantu pasina mutuso.

Pashi reshe panobatikira hutano hwemuntu weshe sakei meiwona eimbopote eigare mishongani eionesana ngezvematenda anenga auya kuto obetsera sei antu apone .

Utano hweantu hunobatikirwa maningi pashi reshe. Tinoona eizama kuunza michina yechizvino zvino yeidetetsera muzvibhedhleya mwo kuti basa reantu rienderere mberi.

Tinokurudzirwa kuti tione kubhuya zvinenge zveitinetsa mukati mendxondo dzedu kudziiririra matenda akawanda anokonzerwa nekufunga maningi.

Taita dambudziko redenda rekurwara ngonxo antu anoda kudetserwa awawo ngativatore tiende navo kuzvibhedhlera ariyo anovadetsera.

Eutano anobatikira mandingi ndxondo dzeantu kuti dzigare dzakahlamburuka ana mai eshe naana eshe anosise kuti ahambire chibhedhleya anoonekwa.

Tinokurudzirwa kuti zviyani waona kuti ndxondo dzako dzamanikidzika ngatiwane wekubhuira. Kana tatama wekubhuira ngatiende kuchibhedhlera toodetserwa ukoko.

Kuti waona kuti pane chiri kuku shungurudza maningi chiri kukushaise hope ndapota wana waunobhiira ungawa weukama zvinokurerukira.

Dambudziko rendxondo rapararira maningi, zvinooneka zveitotanga kuti muntu washunguridzika mupfungwa dzake. Ngaakurumidze kubetserwa muntu wona uwowo. Aendwe naye kuchibhedhleya asati arumba bani.

Zvibhedhleya zvinokurudzirwa kuti zvirambe zvakabeurwa nguva dzeshe, amweni anokone kurwara pakati peusiku, saka anosise kuti awone rubetsero usiku ihwona.

Muzvibhehlera mwedu tinoona ana eibatikirwa maningi ana eibetserwa eidonhoserwa kudzivirirwa kumikhuhlani ingada kuuya ngekuti ana anokurumidza kubatira matenda.

Tinobonga hurumende yakapaura zvibhehleya zvekuti ana edu arikufundire kuite madhokodheya awane pekufundira eishanda eitoone varwere vakhona ngematenda akhona.

Mapato anoona ngezvekuhloya mitombo yakapambauka nematenda akapambauka inosise kunge yakanyorwa zveshe zvinoshowiwapo anhu asarashika ba.

Ndau inorapirwa anthu inosise kunge iri ndau yakahlamburuka mwekuhambira mwakona munosise kunge mwakavharika anthu neatenda asachaiwa ngezuwa.

Mibhedha yemuzvibhehleya inosise kunge iri ndau yakahlamburuka maningi ine zvinodziira atenda kuma kune amweni matenda angakonzerwa nenhunga

Tinobonga maningi ezvibhedhlera anombobude kubanzi eidetsera antu angaa ashandi neamweni ese eirapa mahala pasina mutuso zvakanaka yaampho.

Tinoona kuti ezvibhehleya ari kuashira mitombo yedu yechianthu tinotoone dzimweni dzemukuwo teisvike pachibhedheya akatosima mitombo iyi kutoita ingatei maruwa.

Ezvibhehleya zvingava zvikuru ngezvidoko, anokurudzirwa kuti asakonyaba, amweni matenda anokone kuuya neusuku. Anokurudzirwa kuti ngapagare pakabeurwa.

Ezvibhedhleya anokurudzirwe kuti nganyore zina rechibhedhleya chakhona ngezvinoyizvemo ngemitauro inozvika muntaraunda yakhona iyoyo.

Mazuwanaya, mibhedha yamo muzvibhedhleya, yakanaka maningi. Inoyite zvokuhamba, inoyite zvokusumudzwa kuyite zvawunenge uyite muntu. Wede kurara, wede kurereka, zvinoyita.

Tinodakara yaambo ngezvatinoona muzvibhedhleya mazuva anaya. Zvasiyana ngekaretu. Matenda ari kubatikirwa maningi, anopuwa pekuata anamai asingakoni kuhamba anopiwe zvimovha zvekuhambisa.

Ezvibhedhlera anoshanda maningi kuti chibhedhleya chawo chinge chakahlamburuka nguwa zhinji pashi pakhona panonga pakachena mashango akhona anonga akachekerwa.

Tine ashandi akawanda pazvibhedhleya payani dzimweni dzemukuvo unogumepo ngemutenda venyu usingachahambi. Unomubetsera kugadzika mutenda venyu muchihlayo omusunda kusvika asvika kwatongo.

Tinobonga yaamho emachechi ari kubatana neutano kuvhura zvikoro zvinofundisa madhokodheya anoda kudzidzira kubetsera antu anorwara nendxondo.

Tinobonga eutano ngedando raanomboita rekubude kubanze eyinorape antu ari kubanziko kusinde ngeatenda akona. Anhu anodetsereka nguwa zhinji.

Ana edu ari kuzvikora zvepadera ari kufundire kuite madhogodheya anofundiswa zveinderana ngezvaari kude kunofundiswa zvaari kude kundoita. Eida kuite zvemazino unondofundira kune vemazino.

Anoona ngezveutano hweantu ane paanotanga afundire basa rakhona. Zvinototora mukuwo wakareba ngekuti vanoziye kuti zvine njodzi munhu akade kuseenza nevanhu asina ruzivo rwakakwana.

Tinaro rimweni bandiko reutano rinohamba reifundisa antu maererano ngebetsero inopuwe muntu munguva yenjodzi pakutanga asati agume kuchibhedhlera anofundisa nemuzvikora ana anofundiswa.

Fundo yepadera-dera , yasiyana ngeyedzasi, yekuti unoemere mudzidzisi umwe chete. Iyo kwaane adzidzisi anotaticha zvakawanda, zveisiyana ngezvaari kude kufundisa.

Ebandiko reutano ane njira dzakapambauka dzaanosenzese kusvitse soko kuvanhu maererano ngematenda aanenge eide kuti anhu aziye anokona kuseenzese mihodho anhu oerenga.

Ikodzero yemuntu weshe kuziya zvanosise kuitirwa, mitemo iripo pamusoro pehutano hwake inonga yakagadzikwa ngenyika yeshe. Muntu ngaziye kodzero dzakwe.

Tinobonga ana muzvinafundo, ari kuyite tsvakurudzo mayererano nekuona kubatwa kweantu pazvibhedhleya, kuti ari kubatwa zvakanaka ere, kodzero dzemaantu anorwara, dziri kuteyedzerwa here.

Matenda anosanganasire ana shuga, neemwoyo anosise kuti antu afundiswe ,aziye ngezvawo eshe anochengeta atendaya, ngeane matenda.

Eutano anokurudzire maningi, kuti nharaunda inogare antu inge yakahlamburuka kuti matenda asapararire, anofundisa antu kuchengetedzwa kwemarara, amweni anonge eide kuzonasire zvirohe.

Ariyo anoona ngezveutano pashi reshe anemukuwo waanobuda pazvivhiti vhiti eibhuya ngeantu eionesa antu maererano nemashandisirwo anosise kuitwe mitombo.

Akuru akuru ehurumende neakuru akuru ezveutano pashi reshe anombobatane kuite mushongano eionesana kuti atsvage mitombo inorapa denda rinonga rauya.

Kune bandiko rehurumende rinotoona nezve vanogadzira mitombo. Rona runotanga rahloya mitomboyo roona kuti yakakodzera here kuti iende kuvantu.

Tinodakara yaampho ngekuti eutano aya edu ari kutobude eitofundisa anthu, eitokhombidza anhu mitombo inorapa, anhu otoziya ,odetsereka, kumakanyiyo.

Zvibhedhlera zvinosise kunge zviine ndau dzakapamhauka yekuti antu anokona kuhamba akasununguka, ngemovha dzinowane pekumira dzauya nevantu vanorwara zviyani.

Tinobonga yaambo nekuwanda kwaite movha dzinotware arwere muzvibhedhleya arwere edu aakugume kuchibhedhleya eione rubatsiro nemukuwo wakafanira.

Eutano ane mabandiko akawanda maningi amweni mabandiko ngeekutobhuya nemuntu kuti adetsereke dai ungari mundxondo dzakwe neutano hwake kudzingwarira.

Kunemadhokodheya arikutofundire kushanda nge antu akashate masoro anorarwe ndxondo. Zviriyo zvikora , tichibonga emachechi arikudetserana ngehutano.

Ema kirinika ne zvibhedhlera zvikuwani anokurudzirwa kuti ngaanyore pane chi bhedhlera chawo ngaanyore zveshe zvanoita mukatimwo kuti anhu atange aerenga asati apinde mukati.

Anotya kuhamba zviyani ega achienda kuzvibhedhlera azvichanetsiba mazuva anawa onyorerwa zvikwangwari zvawo eitoisa nemifoto kuitira ayani asingakoni kuerenga.

Movha dziyani dzinoseenze kutakura atenda anenge arwarisa kuarumbise kune chimweni chibhrhleya. Dzinonga dzichitori ngemukoti unenge uri mukati kana dhokodheya payani paane...

Tinobonga yambo ngeemachechi, tinoana dzimweni nguwa eimbohamba muzvibhedhlera eihine vanhu zvaanenge ainazvo zvaanenge akarongedzwa kumakereke kwawo.

Zvibhedhleya zvikuwane zvinosise kunge zvine anhu anochengetedza anochengetedze kunze kubanze kugedhe naanochengetedze mukati kuti zviro zvisabiwaba.

Tinobonga e hurumende ari ku ake zvibhedhleya kuti anhu adetsereke hino chikumbiro hee kuti dai aise zvibhedhleya mwu mwakanyi mwedumwo mu mandaraunda mwedu anhu asatore nguva ba asati adetserwa.

Pa chibhedhlera ati tarisiri kuone mapepa pashi ati tarisiri kuone marara pashi nekuti inzvimbo ya tinoziya ino itwe zve utano marara aka wande pashi kureva kuti matenda ano wanda.

Maizviziva here kuti muzvibhedhlera mwedu mune rimweni zvimbatso rinenge richichengeterwa mutombo yedu peinouya payani inouya yakawanda yoiswa mumbatso hombe yozobudiswa zvishoma nezvishoma.

Zvibhedhleya zveshe zvinokuridzirwa kuti zvinge zvakakomberedzwa zviine magedhe anokhiyiwa zvakanyorwa zvakanyorwa zvaanoita pachibhedhleya pakhona antu aziye asati angena mukati.

Antu tinokurudzirwa kuti ngatikasire kundohloiwa magomarara kunyanya rechibereko neanobata varumbe magomarara iwawo akakurumidza kuoneka anorapika piyani.

Tinodakara yaambho ngemicheni yaamo muzvibhedhleya, matenda ayani ainesa kurapa orapika matenda akaita saana, gomarara madhokodheya arikuseenza kupedza matambudziko aya.

Tinodakara yambo ngerudetsero rwemichina yechizvino-zvino iri kuseenze muzvibhedhleya, ana edu obatika matenda akayita seegomarara, eyitorapwa matenda aya eyitopona.

Ana baba antu asingadakariri chibhedhlera. Dakarirai zvibhedhlera anababa muhloyiwe kana matenda achinge abatwa, mokurumidze kurapwa mopona.

Tinokurudzirwa kuti tirambe teihambire kuchibhehleya teimbohlowewa kuti mwiri yedu yakanaka ere, ngazi irikuhambe zvakanaka ere mumwiri mwemuntu.

Kune amweni anoti anomirire kuti atemwa ngesoro oende kuchibhedhleya. Matenda ashe anondode chibhedhleya dai vaite mapundu mumwiri rumba kwadhogodheya undobetserwa.

Antu vazhinji mumwakanyi mwedumwo ari kuite dambudziko remadziso. Ogume pandaupo, pazvibhedhleya zvidoko unobhuyirwe kuti wemadziso unouya musi wakati. Dei andowedzerwa agarawo aripo pazvibhedhleya zvedu.

Matambudziko emagomarara arikunesa maningi. Ngatikurumidze kuhloyiwa antu awwariwee kuzvibhedhleya tidetsereke. Rinorapika dendaro kana kuri kuti wakurumidze kuonekwa.

Eutano ane nzira dzakawanda maningi dzaano seenzesa kufundisa anhu maererano ngematenda kuti anokone kuzvibata sei, anokone kudya zvakadini kuti dendaro risarambe reikura.

Madhokodheya edu dzimweni dzemukuwo aaseenzi ari umweba, kuti paite dambudziko zviyani vanoonesana eivhura eitarise mumabhuku kuti ndizvona ere zvaanenge eida kuite pamunhu.

Ana mai anokurudzirwa kuti arambe eindoongororwa gomarara rechibereko ngekuti rikanonoka kuonekwa zvinozonetsa kuti rirapike .

Kugara weitohloyiwa kuchibhedhleya kwakanaka maningi, zvinonakire pakuti amweni matenda anokwanise kubatika asati aenderera, matenda akaita kungatei igomarara.

Kuzvibhedhlera kweduyo kune bandiko rinoona nezvemadziso ngatiende neana edu neakuru ayani aita dambudziko remadziso andohloiwa dzimweni dzemukuwo anoparwa otoona he.

Kudziirira matenda akaita segomarara, eutano anokurudzira anhu kuti ngaabatikire zvikafu zvaanorya, ngazvionekwe zvipimo zvakona. tisandyisaba!

Anhu ayani anenge abatwa denda regomarara, antu anenge eyida kugara padhuze neantu eyiataudza ngekuti azhinji akona anenge ototarisira kuti ndakufa.

Tinode kubonga maningi ebandiko rewutano. Vanonyore maphepha, veyise mifodo , veyifundisa antu, mayererano ngedenda rinonga ririyo nguva yakhona.

Tinokurudzirwe kuti teyitenge mafuta ekudzora ngatitenge muzvitoro zvakapuwa matsamba ,tisatenge mitombo kana mafuta ekudzora mumapanzi, anotikanganise ganda.

Tinodakara maningi nekuti kubve kuuya kwaite michini anhu anematambudziko anosangane neitsvo arikurarama makore akawanda kubudikidza ngemichini yawandemwo muzvibhehleya.

Tinobonga hurumende dzedu ngekushambidza kwedziri kuita zvibhedhleya, michini yaamwo yakawanda maningi ingari chedenda riri, antu arikudetsereka muzvibhedhleya.

Michini mizhinji nezvinosevenzeswa mumbatso dzino hloya matenda evantu zvinosisa kunge zviri makavharika kuti zviri zvima kana zvinosisa kunge zviri munovharika.

Tinodakara yambo ngezviri kuitwa ngevanosenze mumabandiko rekuhloya zvinobve muandu , akuchina unobhuye kuti dhokodheya washaishe kuona baa zveshe zvakundobuda zveinyorwe pachivhiti vhiti.

Mumbatso dzino hloyiwa ngazi ne zvinobve mu muntu munonga muine micheni yakawanda imweni yakona inonge yei hloya ngazi imweni yakona inonga yei hloya ma karahwa zveingo daro.

Mhatso dzinoite zvekuhloyiwa zvinobve mumuntu, dzinosise kunge dziri ndau dzakarongedzeka. Mapepa, zvinenge zvaseenzeswa zvinosise kuiswe mumagaba zvodumhaidzwa.

Zvimweni zvakona unokone kutozviitira kumhatso, asi tinoona eutano eizviita anonga akashambidzika, akadhxoka zvekudzivirira kuti zvisagwama panyara yake.

Mbatso dzeku hloyere mvura ne ngazi dzinonge dzabuda mu mwiri me munhu dzino sisa kunge dziri mbatso dzaka rongedzeka zvakanaka zviro zvisandoite chimwe ne chimwe pacho.

Marara emuzvibhedhlera anorashwa mwakasiyana siyana. Majekiseni anoiswe mwawo ega. Mabhandichi anoiswe mwawo ega zveindodaro.

Chanoita panounza muchini anosisa kufundisa antu anozousenzesa ozofundisawo amweni pachibhedhlera inosisa kuti michini iyiiswnzeswe ngeakai fundira.

Matenda mazhinji anooneke kubudikidza nengazi kubudikidza ngemate kubudikidza ngeweti netsvina yemene mene hino unopuwe chibhotoro wagumeyo chekuti undoitira aone kuhloya.

Tinobonga michini yedu irimo muzvibhedhleya ngatiende kuti tanzwe panopanda tinohloyiwa nguwa ichiripo tisamirire kuti titange tamboata.

Peanotora ngazi dzeantu payani zvibhodhleya zvakona zvinonge zvakawanda chezvinoita anonyore mazita nemanamba kuti azoziya kuti ichi ngechaanani.

Ana edu aguma kwekufundira kuzvikora zvedera anofunda mumabandiko akapambauka. Amweni anenge eyifunda nezvekuhloya ngazi nemvura dzimobva muanhu zvega.

Midziyo yekuhloya ngazi dzedu yakawandemwo muzvibhedhleya, chezvinoita anoseenzemo anosise kunge akadxoka zvidxoko zvekuti asagwama roparo nemvuradzo.

Imweni mitombo yatinoona mumhatso dziyani dzinohloiwe matenda edu. Haisi mitombo yekumwaba ngeye anosenzesa kuhloya zviro. Imweni yakona imweni yakona anoisenzese kusuka micheni yaanenge asenzesa.

Matuluzi anosenze mumhatso inohloiwa ngazi dzedu akawanda maningi. Anosise kunge chimwe nachimwe chakagare pandau yacho. Zvisashaichira anonge eihloya ngazi dzeantu kana kutore pasipo.

Ana mai anokurudzirwa maningi kuti ngaabarire kuzvibhedhlera nekuti kuzvibhedhlera anopiwe rubetsero rwakakwana dzimweni dzemukuwo pane zvinode zveide kuwedzerwa mumwiri wemuntu kanyi azvizooneki baa.

Ana mai anokurudzirwa kuti aende koberekera kuzvibhedhleya ariyo ana mbuya nana nemadhogodheya akafundire basa rakhona rekubata ana eiponewa.

Dzimweni dzemukuwo tinoona ezivibhedhlera wo eyiuye muzvikoro kuzobaira ana abereki tinokurudzirwa kuti ngatibhuyire ana edu asatiza ba kubayiwa anode kuchengetedzwa mumatenda angauya.

Anamai nanababa, muntu weshe unosise kuziye kuti mwana unekodzero dzeutano hwake, ngatibayise vana tivadziirire kumatenda akapamhauka.

Yayo michini muzvibhedhleya, imweni inotohamba yakayite zvihlayo asi weyide kuti uyite mubhedha, unondoyitahe zvakanaka maningi zviri kudetsera antu azhinji.

Michina yedu yechizvinozvino zvino iri kurerutse basa maningi muzvibhehlera medu madhokoteya akundoshanda basa eisenzese muchini kunhloya zvinenge zviri pamuntu.

Matuluzi anoseenzeswa nemadhokodheya akawanda maningi zvimweni zvakona ngezvavatohamba ndizvo nguva zhinji zvaanonga akaisa mukabhokisi kadodori.

Zvimabhodhoro zviyani zvinoiswe ngazi patinotorwe ngazi paya teyihloyiwa, zvinonyorwe mazita nemanhamba zvisati zvaende kumbatso yacho kuti zvizozikanwa kuti ngechaanani.

Michini irimwo muzvibhedhlera zvanakira kuti mazuva anawa auchamiriri mukuwo wakareba kuti ubhuirwe zviri mungazi mako zvimweni zvakona unotobhuirwa apapo.

Mhatso inovhiirwa vantu pachibhedhlera inosese kunenge iri ndau isina zviro zvakawanda ngamuoeneke zviro zvoda kushanda nguwa yachoyo zvisavhiringidza antu pakushanda kwavo.

Midziyo inosenzeswa muzvibhedhleya yawanda maningi. Zvimwe zvakhona ungano wotoyite yekuwona pachivitiviti ,weyitowona mukati memuntu ,weyitowona dambudziko.

Tinobonga yaamho nemakhambani ari kugadzire michina yekuseenze kuhloya anhu muzvibhedhleya. Anhu ohloiwa matenda akapamphauka, teidetsereka eirapwa.

Midziyo inosenzeswe muzvibhedhleya inosise kunge yakaiswe pandawu dzakafanira jwemibhedha komire kuri kwemibhedha kwezvingoro zvinotakure mapilitsi zvoiswawo pazvo zvega.

Micheni inonga irimo muzvibhehleya irikudetsera anthu micheni yakaita micheni inohloya mahambiro emwoyo dzimweni dzemukuwa inenge yeitohloya yeitobudise kapepa kanonga keibhuya zvirikubude mwauri

Hunzanzanza hunoseenzweswe muzvibhedhleya hwakawanda humweni hwakona hunosanganisira naiti dziyani dzinobairwa antu paanenge eiwedzerwa mvura kana ngazi mumwiri.

Tinokurudzira ezvibhedhleya kuti michini ngaisenzeswe ngeantu akafundire basa rakhona rekushandise michini yakhona ngekuti ikaite maoko maoko, aigari.

Pane zvimweni zvikwanisiro zvinosise kunge zviina dhokodheya nguwa nemukuwo. Dzimweni dzemukuwo munoona eihamba nekabhokisi kanonga kainzvo zvinosanganisire michini yekutora BP.

Imweni micheni yemuchibhedhleya, inoseenzeswe matuluzi akapambauka kuti ione kuseenza. Zvimweni zvinonga zveisungirirwa zvimweni, zveisiyana ngepainoda kuseenza.

Michina irimwo muzvibhedhleya medu umu hino tinondochemawo kunebandiko reutano iroro kuti dei achidzasirawo mutengo muntu weshe agone kuhloyiwa.

Kuti matenda chimuchenyu chenyu chiyani chekuti muine kuti ngazi kuhambe chakanaka ere munosisa kuti muerenge zvinenge zvakanyorwa zvimweni zvakona nemifodho imomukombidza maitirwo azvinoita.

Kune mathuluzi akawanda maningi, anoseenzeswe muzvibhedhleya, amweni akhona dzakaite simbi dzinoisirwa muntu einga akuwata zviyani, dai marenje dai mushana.

Yakawanda michina yotoona inoseenzeswe muzvibhedhlera , imweni yakona yakaite mubhedha kudai anenge akakuwara Aya anenge eide kudzosere mabhonzo pandau anoseenzeserwa mibhedha yakadaroyo.

Zvibhehleya zvedu zvavandudzika mazuwa anaya zvekusenzesa zvamwo zvakawanda zvinosenganisire makaba ekuti vantu vaone mvura inopisha zvinosanganisire zvihlayo.

Imweni michini yechizvino zvino irikuseenza basa rakakura maningi muzvibhedhleya, muchini inobata ngezvekuhambiswa kwemashoko dai pachibhedhleyapo mungava movha hadzo dzinohambisa atenda.

Zvinonga zvasenzeswa zviyani naanamukoti ,nama dai majekiseni zvinosise kunge zvichirashwa nemukuwo wakakodzera. Mazhinji akhona makabawo, anonga akanyorwa, kuti unoise muri.

Micheni yedu mazuva anaya yawanda ino hloya zvaka wanda zvingava zvemu ndxondo zvingava zve moyo ino budisa zvaino budisa ona madhokodheya ndiwo ano zviziya akazvi fundira anozoku bhuire zva budemwo.

Imweni mitombo haidi kugare panopisha. Mitombo inofanana ngeye naiti dzinobairwe ana kudziirira matenda sakei eizotenga zvigabazvo zvinodumhaidzika zvekuti anosise chando mukatimwo.

Imweni micheni yakhona taakukutobvumidzwa nemadhogodheya kuti tigare nayo kumphatso. Anotomubhuira zvekuita ndicho, wotoerenga wega kumphatso, dai ishuka ,dai kufamba kweropa.

Yakawanda maningi michini irimo muzvibhehleya chazvinoita zvinosiyana ngekuti iwewe unoda kundorapwa denda ripi chiini chode kuhloyiwa woiswa pamuchini wakakodzerana ndiwe.

Tinobonga yambo hurumende nge kuunze michina inohloya antu yaayo inohloya kunyangwe zviri mukati mwendxondo iriyo dambudziko gurutu ndore mare yekupindamwo.

Tinobonga yambo hurumende yedu iri kutiwanisa michina yakasiyana siyana yekusenzesa muzvibhedhlera kuhloya matenda akapambauka zvinobongwa yambo.

Zvakawanda ungwanda ngwanda hunoseenzeswe nemadhogodheya muzvibhedleya . Dzimweni dzakhona simbi dzinoseenze kutoiswe mukati mwemunhu, achinge akuwara zviyani.

Michina yawemo muzvibhedhlera mazuwa anaya azvichatori mazuwa akawanda maningi kuti upuwe zvinenge zvabuda paunenge wahloyiwa ngazi yako kundobhiirwa apapo apapo.

Payani paunohinwa mutombo kuchibhedhlera pane kapepa kanenge kakanamirwa padera pechibhotoro chakona kabeure utange waerenga usati watange kumwa mitombo wozwisisa zvinosisa kuizwa.

Mitombo yedu yatinotenga yechizvino-zvino, inosise kunge yakanyorwa masenzero aunouita, ngezvawakashatira, dzimweni dzemukuwo zvinonga zvakatonyorwapo.

Dzimweni mitombo dzeiuya muzvitoro zviyani dzinonga dziri mumakukaba akakura yaanozoita ano zokuerengera younenge wakabharirwa ndidhokodheya okuhina.

Mitombo yechikotsoro yakawanda maningi, zveisiyana kuti uyu ngeweana uyu ngeweanthu akuru. Mukuwo mizhinji tinoona nemifodho unenge uripo. Weana unenge une mufodho wemwana.

Mitombo yebesha yakawanda maningi. Imweni inoita ekuuya iri mvura inomwiwa, imweni inouya iri yekufafaidzire mumiro, amweni anouya ari maphilizi akhona.

Pane imweni mitombo inonyaradze marwadzo neyechikotsoro yekuti unotoione muzvitoro zvinotengesa chikafu, mitombo iyoyo aisisi kuti unyorerwe ndidhokodheya, unondotenga.

Mitombo yechizvino-zvino yekumwa yakuuya ine kakomichi kacho kanokukombidza kuti unosise kumwa kusvike pakadini. Tinozvibonga maningi, zvirikudetsera kupima.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaatengesere antu anonga auya nemapepa anobva kumadhokodheya kuti antu asashaishe mashandisiro emitombo.

Mitombo yedu yechinye mañje manje iri kuwanikwa muzvitoro zvakapiwe mapepa ekutengese mitomno tinokurudzirwa kuti ngatitenge mutombo muzvitoro zvinenge zviine matsamba ekutengese.

Patinohiniwe mitombo payani muchitoro chinotengese mitombo, ndapota ngatierenge kuti ndiwona here mutombo wawanyorerwa nokuti unotengesa wakona unokone kushayisha kuerengawo, onesanayi.

Muchinge waita mukuhlani, anokuhloya, zvinenge zvabuda paunenge wahloyiwa payani, ndizvo zvinoronze mapirizi aunosise kupuwa ekupedze mukhuhlani.

Mitombo yechikotsoro yakawanda maningi inowanikwa munharaunda dzakasiyana chazvinoda kuti iwewe utsanangurire dhokodheya zvaunozwa paunenge weikotsora.

Mitombo ino puwa vana ingava yeku nyaradze mudumbu inosise kunge yakaiswe mufodho unokombidza kuti iwowo ndiwo unonwiwa nevana. Weantu akuru unosise kunge uine mifodho hee.

Tinokurudzirwa kuti patinotenge mitombo, muzvibhedleya kana muzvitoro zvinotengese mitombo ,ngatiyerenge tiwone kuti ndiwona here zvaunosise kuti unwe.

Mitombo inorape chikosoro, inowuya irimumapato akapambauka ,zviyienderane nekuti chikosoro chako chinorwadzira pari. Chimweni chinirwadzise muchipfuva ,chimweni chinoburitse besha chimweni hachibuditsi.

Mitombo yedu payinonasirwa yewuye kwantu, inonga yakanyorwa zuwa rayakagadzirwa nezuwa rayinopere kusenza . Ngatiningise mazuwawo akakosha maningi.

Mbuya angu aidakarire maningi kubairwa. Aitoti zvitorinane kubairwa kamwe chete ndotopona, pane kuti ndiri taka-taka ndeindomwa maphirizi, pamwe soto rinopera.

Tinokurudzirana kuti ngatitenge mitombo muzvitoro andani. Mitombo yepabanze inoita ingatei yakachipa weiitenga asi ine njodzi kumberiyo pautano hwako.

Muzvitoro zve mitombo zvo tinoona he tichiwana mafuta eku dzore makanda edu tino kurudzirwe kutenga mafuta mu zvitoro zvo zvakapuwe mapepa.

Mitombo yechikososro yakawanda maningi , dambudziko guru raapo ngerekuti ana adoko otore mitombo iya omwa yakawandisa aitsvake kudhakwa ndiyo.

Nguwa zhinji ana acheche anoneseka nemudhani mitombo iriyo tisatanga tamwisa vana maguchuba ngatimboenda kuchibhehleya vana vawane mutombo muchibhehleya inovadetsera.

Ana mai anodzitwara anokurudzirwa kuchibhedhlera Kona Ako anopihwa mitombo yanokona kusenzesaa panguwa yanenge akadzitwara.

Mitombo yeana inowanikwa mumbando dzakapambauka. Yeana mizhinji yakona inonga yakaiswa neuchi mukati kuti amwe eitapirira, asavaviwaba.

Muntu wese unosise kuzi atenge motombo kuzvibhedhlera nekuzvitoro zvakapiwe matsamba ekuti zvitengese mitombo kune antu akuite zvekugadzira mitombo ega azvitendedzwi baa .

Mitombo inonakise makanda edu, inonga irimwo ,muzvitoro zvinotengese mitombo. Tisatenga mitombo ye iyona mumatii merodhi, inotikuwadza. Amweni akhona ari kutsvuka ingatei hapenoo, ngemitomboyo.

Mitombo yatinoone muzvibhedhlera, imweni yakhona handiyekumwaba. Imweni ngeyekudzora paganda, imweni ngeyekukwizhira inondosiyana-siyana nepainenge yeirapa.

Pane njira dzakawanda maningi dzinoseenzeswe kuti mutombo upinde mumwiri mwemuntu imweni yacho inosanganisira wekubaire naiti mumwiri wemuntu mutombo wopinda.

Mitombo yawanda maningi irikunasirwa mazuwanaya , imweni yakona inotonasirwa kubve mumitombo yedu yechiantu , mitombo inoshanda mabasa akaparadzana ekuwedzere simba mumuntu.

Imweni mitombo tinokona kuitenga teipuwa muchitoro tisingazi kubudisa tsamba asi inokurudzirwa kuti awufaniri kuimwa kwemazuva gumi usati waona chiremba.

Mitombo yechikotsoro inouya irimumapato akapambauka , chezvinoda kubhuiire dhokodheya zvamunenge weizwa nguwa yaunokotsorayo ndizvo zvinoita upuwe mutombo unoenderana ndicho.

Petino hiniwa payani muzvibhedhlera ngatierenge tione zvainoda imweni yakona inokone kukukonzerese dzungu ngatitange taerenga tomwa teyiziya

Peunohiniwa mutombo wako dai maphilizi ukavhure mukabhokisiko kanonga Kaine kapepa kanonga karimo , kapepako unoseise kunasa kukaerenga usati watanga kumwa mutombo.

Mitombo yeeshe inowoneka muzvitoro zvinotengesa mitombo. Vantu vanosisirwa kuti kana atenga mutombowo ngaerenge asati awusenzesa.

Tinokurudzirwa kuti tapuwa mitombo zviyani kuchibhedhleya, ngatimwe mitombo yedu. Angava mapilizi, ngatimwe mapilizi akhona eshee kusvika yapera.

Amweni anoti akapinda mwakavharika zviyani, unohotsira maningi. Mitombo yakhona iriyo inoita kuti usavharika pahuro. Inooneka kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Deno ndaimbopuwe cheni ndaumbosunga antu eshe anotengese mitombo ayani mumanzira muya mwatinohamba. Antu awawo apedze kuuraya antu. Oitwa sei antu awawo?

Mitombo yedu yeiuya iri mumaphilizi, tinokurudzirwe kuti ngatimwe maphilizi eshe atinonga takanyorerwa. Tisasiire panjiraba, atiponi.

Imweni mitombo inoita ingatei yakafanana ngekuti inorudzi rwakhona rwunonga rwakafana asi inonga yakasiyana mashandiro ayo unoerenga mapepa unodziona kuti yakatoparadzana.

Imweni mishonga inoiswa yeiseenzeswe naiti, unoti wandovhurwa unosise kuseenza zuvaro, kunyanya iyani inenge yeibayirwa vana kuvadziirire matenda.

Tinokurudzirwa kuti patinotenga mutombo payani ngatierenge tione kuti zvirimo nezvakanyorwa ndidhokodheya zvirikupindirane ere tisati tabude muchitoromwo.

Imweni mitombo inotoseenze kuwedzere chikafu mumwiri medu kuti taona zviyani madhogodheya kuti chikafu chirikuita chishoma, kunyanya kuana anotopiwe mitombo inenge yeiwedzere chikafu.

Mitombo yogadzirwa mazuwaanaya yanaka maningi aichawawiba yakudhibanisa nezvimweni dai ngemuchero imweni inonga itori nge mararanje .

Imweni mitombo yatinoona muzvibhedhleyamo haisi yekumwa yesheba. Imweni inonge yeisenze kusuke zviro zvinosenzeswa muzvibhedhleyamo nemadhogodheya.

Mitombo yechikotsoro yakawanda maningi inouya irimumbando dzakapambauka kuti weikotsora usingabudisi chikararwa unopiwe wako mutombo kuti weikotsora weibude chikararwa uripowo.

Apana marwadzo asina mitombo muzvibhedhlera mwedumo. Kunyari kugwinha kwemwiri, kunotova nemutombo wako, ukaenda kuzvibhedhlera unondoupuwa ndidhogodheya.

Dambudziko rekushushikane mupfungwa ranetsa maningi muntaraunda zhinji antu ngaaziye kuti zvibhedhleya zviriyo ariyo ana mukoti nemadhokodheya anokudetsera kuti wasangana nedambudziko iroro.

Tinokurudzirwa maningi kuti muwane wekushamwaridzana nawo mweimbokurukura mweibhuya zvinoitika muupenyu. Muntu eibhuya anenge eibhuya zvinenge zveimushusha mundxondo dzake kuti asaita dambudziko rendxondo.

Ana anosisa kuti apuwe nguwa yekutamba. Asi paanotambira pakona panode kuti pange panemubereki unozoaningira asatambira munokuwadza kana kuuraya.

Tinobonga ebandiko reutano ngekubatikira utano hweana. Ariyo anoberekwa asingazi kuite zvakanaka, tinoona eiatsvakire zvekuti amwe ana akone kuhamba.

Anamai anokurudzirwa kuti ngaberekere kuchibhehleya nekuti ndikona kunooneke mitombo yeshe inoabetsera. Zvekuisa ana asikazi kusvika zvinoonekweyo.

Kune mabandiko akawanda maningi anobatikira ngezveutano hweana eikura. Kuone kuti ana ari kuwane chikafu chakanaka ere, akagare pakanaka ere, uye ari kufunda ere.

Utano hwemwana hwakakosha maningi . Zvakanaka kuti anamai tirambe teiende neana, kuzvibhedhleya andohloiwa kuonekwe kuti uri kukura zvakanaka ere ,mwiri wake ngezera, zviri kupindirana ere.

Ezvibhedhleya anonga aine mabhuku awo aanenge einyora ana aanenge abaira kuti zviziikanwe muntaraunda kuti aone kuti ana eshe akabairwa here.

Tinodakara yaampho, teiona madhogodheya edu naana mukoti edu, eibatikira ana maningi, eiona kuti ana arapiwa ere, ana apuwa ere mutombo, panhuwa yaanenge akaradzikwa zviyani.

Abereki tinokurudzirwe kuti ana edu agare akagqoka magwada nguwa dzese dzimweni ndau dzine matekenya ana anopindwa nematekenya akakanganisike marenje awo nezvikunwe.

Idanho rakaoma maningi kubvise mwana pane rimwe danho reiende pane rimwe danho kunyanya ana anege eiende kumhatso eiuya kutanga chikora zvinoda anotaticha ane mwoyo murefu.

Madhokodheya ariyo anofundire kungoshanda neana kuberekwa kweana nekukura kwavo anodetsera maningi kudziirira ana tinoone dzimweni dzemukuwo eidonhedzera ana kana kubaira kuti ana.

Kune bandla rinoona ngezvevantu hweana pamwechete ngefundo yavo pashi reshe. Bandiko iroro rinobata munyika dzeshe pashi reshe reidetsera utano hweana.

Zvibhedhleya zvedu zvizhinji zvine bandiko rinoseenza neana ane mitezo isina kuite zvakanaka. Tinoona ashandi eko anonga akafundira basa rawo anodakarira kutamba naana awawo.

Kune bandla rinoema rakadziemera rinoseenza pamwechete neveutano kuedza kuona kuti utano hwevantu hwakahlamburuka. Pane madhogodheya avo anonga eidetsere vantu.

Vanotengesa muzvitoro zvemitombo anhu akatofundira basa rakona remitombo katisununguke kumabhuyira zveshe zvinotirwadza tobetserwa ndivo

Tinodakarira maningi madhokodheya edu atanawo mazuva anaya aantu anofundiswe hushamwari kushamwaridzana neatenda anenga auya kuzohloyiwa .

Utano hwemazino hunosise kungwarirwa. Tisarya zvinhu zvinotapirisa maningi kunyanya munguwa yekuda kowata torega kuchukuche mukanwa. Ngatingwarire mazino edu.

Mazuva anoaya madhokodheya ari kuridzira antu kuti asawanza masadza ba antu ngaawanze michero yakawanda pakudya kwavo nemvura yakawanda maningi.

Maizviziya ere kuti mauto edu anezvibhedhlera zvawo zvinotori nemadhokodheya azvo kotori nemadhokodheya anotorape mazino kuoongorore mazino eanhu amweni eitobvisa.

Bandiko rino ona nezve utano ye anhu pasi rese ano dakarira maningi kuona anhu aine utano ano hamba eyi fundisa antu maererano ngekuzvi chengetedza.

Panonga peitambiwa mitambo zviyani pane bandiko rehutano ririrko rakapembedzana kune anenge akuwara nguwa iyo asati arumbisa muzvibhedhlera.

Kwane makambani akawanda anogadzire mitombo, mutombo unokona kunge uri uyine zita rimwe chete asi wakasiyane mabhokisi, kuronze kuti makambani akanasira haazi kufanana.

Ezvitiro zvinotendese mitombo anokurudzirwa kuti ngarongedze mitombo mundau dzakahlamburika dzesingasviki mvura, dzisingachai zuva.

Zvitoro zvonotengesa mutombo nguwa dzimweni zvinonge zviri pakati petaundi pakati pezvimweni zvitoro vanosisa kuti vanyore kuti apapa pane chitoro chemutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo kunyanyani mumakanyi mwedumo, zvinosise kuyise zvikwangwari, zvino kombedza antu kuti zvino-vanoonekwa pari ,antu vowone kudetsereka pakuhamba.

Pane chibhedhlera panosise kunge pakanyorwa kubanze pakona veikumbidza zvinoizwemwo mukatimwo zveshe muntu oerenga arikubanze zvinobetsera maningi .

Vezvitoro zvinotengesa mitombo, anokurudzirwa kuti muzvitora mavo mitombo ngainge iri mukabati yakangwarirwa musingapindi bukuta, musingapindi zuwa.

Ezvibhedhlera anokurudzirwa kuti ngaise zvikwangwari kuti anonga ari atsva muzvimbo yakona akone kuziya kuti chibhedhlera chiri ngepari .

Zvibhedhleya zvedu zvikuvani zvinosise kunge zviri pandau yakapambauka. Isina kumanikidzika mapato anohamba movha angakura zvekuti amuntu anohamba eisirane mukana.

Zvibhedhleya zvedu zvinokurudzirwa kuti paanonyora zita rechibhedhleya, ngaatsanangudze zveshe zvaanoitemo. Kana eione ana, eibaira ngaabhuye.

Hurumende yaka ona zvaka kodzera kuti madhokoteya ano kwanise kuwake zvi bhedhleya zvawo ngaa wake tino mabonga hino ngaa chinyora zvi kwangwari anhu aziye kuti apapo pane chi bhedhleya.

Hurumende yedu yakaise parutivi zvibhedhleya zvinosise kuti ana edu ayani anenge eifundire udhokodheya ashandire apapo eifunda zvinonga zveiizwepo.

Ebandiko rinotengese mitombo tinoona bandiko rawo reiwandudzika kubudikidza ngekuseenzesa michini yechizvino zvino pakupindwa nepakubuda kwemitombo muzvitoro.

Ezvitoro zvino tengese mitombo anonga akato puwa mapepa hai magwamba kubva ku hurumende nekubva kubazi rezve utano kuti aka kodzera kuti atengese.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo vanokurudzirwa kuti vanyore pane mitombo, ngavanyore zita rechitoro chacho vanhu vakone kuerenga asati asvikapo.

Anamai ane ana acheche munokurudzirwa kuti musandotenga zvekushandisa zveana mumarodhi. Zviriyo zvitoro zvinotengese mitombo. Mukapinda imwona zvinenge zviriyo zveana.

Anorongedze mitombo muzvibhedhlera muyani anosise kurongedza mitombo yakamira ngemapando ayo yeienderana ngezvainorapa kuti antu asarashikwaba pakutenga.

Mizvitoro zvinotengese mitombo amuoneki mitombo yegaba munooneke zvimweni zvinosanganisire mikaka yeana abereki anokurudzirwa kuti atenge mikaka yeana muzvitoro zvine matsamba.

Tinokurudzirwe kuti ngati saseenze serane mitombo. lmweni inokone kunge yakafanana mazita asi uwandu hwezvakagadziremwo hwakatosiyana, kureva kuti unenge wotozvikuwadza.

Mitombo ye ana inosise ku siyaniswa nge mitombo ye antu akuru nekuti ma gadzirirwo awo iri kuto siyaniswa ye ana ino iswe zvino tapira mukati mwakona kuti ana ayi dakarire.

Zvitoro zvino tengese mitombo zvino sise kunge zviri pano oneka kuti chiri pakati pe zvimweni zvitoro ngapa nyorwe kuti pane chitoro che mitombo anhu okone ku erenga opindemwo.

Vezvitoro zvinotengesa mitombo anokurudzirwa kuti ngarongedze mitombo yavo zveienderana ngematenda ainorapa antu asarashikwaba odetenga.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo arikukurudzirwa kuti ngazvigare zvakabeurwa nguva zhinji nekuti anhu anouya eitenge mitombo chero nguva inenge yabata denda .

Ezvitoro zvemitombo anosise kunge zviri zvitoro zvakahlamburuka. Anotopuva mapepa ngeeutano kuti aona kuti mitombo yakona yakachengetedzeka.

Ezvitoro zvinotengese mitombo, anokurudzirwa kuti, asatengesere antu mitomboba, asingazikubva nekuchibhedhleya, asingazikubva nekwadhokodheya.

Emuzvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti arongedze mitombo yavo zvakanaka kuitire kuti vaya vanenge vauya veide kutenga vakurumidze kuona zvavanoda.

Mwaizviziya ere kuti anotengese mitombo ayano anotoriwo nekodzero yekukuhloya matenda akaita sana marariya unotopuwa mutombo wako apapo.

Tinokurudzire antu kuti asatenge mitombo yepabanze, asatenge mitombo murodhi zvine njodzi. Zviriyo zvitoro zvemitombo zvakadzare mumadhorobha medu.

Mitombo inosise kunge yakarongedzerwa pandau inooneka. Inopinda mhepo, isingachayi zuwa. Kuti mitombo yedu igare yakachengetedzeka. .

Ezvitoro zvinotengesa mitombo ari kuashira maningi madanho rekuti ashandise michina yechizvino zvino. Pakubudisa kwawo nekupinza mishonga muzvitoro.

Tinodakara maningi ngezvirongwa zvinomboitwa nevehutano kubuda kubanze eifundisa vantu maererano ngemikuhlani inonga yeida kuuya kuti anhu anozviona sei kuti ane mikuhlani ngekudzivirirwa kwawo.

Mapandlya akapambawuka anobatana ngebandlya rezvehutano kubude kubanzi inofundisa vantu nezvehutano ngekuvadetsera ikweyiyo.

Ebandiko rehutano anenjira dzakapambawuka dzanosenzese kuti afundise antu mayererano ngehutano. Anowunganidza antu eyafundisa mayererano ngedenda ranenge rakuti antu aswe.

Anoona ngezvekugadzirwa kwemitombo anotomboite mishongano nevamweni mashongano eiise masoro pamwepo kuona zvinoda kuti zvigadziriswa kumitombokwo.

Eutano ane njira dzakaparadzana dzekufundise nadzo antu maererano ngematenda achauya. Anokone kuafundisa kubudikidza ngekutambe mitambo.

Cheanoita ebandiko rezveutano anobude kubanze eindosongane neantu oafundisa maererano nekuzvi chengeta ngekudya chikafu chakana dzimweni dzemukuwo eito ahina chikafu chakona

Kune nzira dzakapambauka dzinoseenzeswa ngeveutano kuti vafundiswe antu maererano nemukuhlani yakapambauka dzimweni dzakona ndedzekupa vantu zvidhloko antu adhloka zvinenge zvakanyorwa zveitofundisa antu.

Ebandiko reutano anombobuda einofundisa ana edu muzvikoro zvikuwane kuti azvichengetedze angwarire utano hwawo paanenge ari kukura.

Ewutano anobatikira maningi utano hwe ana asikana ari kuyaruka tinoone mukuwo muzhinji eibuda kubanzi einovafundisa maererano ngekuti vanozvi bata sei panguva yaanenge oteera.

Ndomboidzedu nemadzimai vanosise kuti vafundiswe maererano ngemagomarara emuchibereko kuti akurudzirwe kuti arambe eindohloiwa mukuwo nemukuwo.

Humhandara hweana hunobatikirwa maningi, tinobonga emashongano arikuhamba eifundisa ana kunasire zviro zvekuti azo seenzesa munguva yavo yekuteera.

Ndombi dzedu dzirikutange kuyaruka tinoona dzeidetserwa nguva zhinji ngeekuzvibhehleya machengetedzero aanozviita neutano hwavo, kuti akone kuseenzesa zvaanenge ari kunguva yavo.

Anamai ayani akadzitwara adetsereke maningi nemichina yechizvino nekuoneka kuti mwana akagara zvakanaka here mundani uye unokone kutoona kuti muntu yii.

Ndombi dzedu dzeitange kuyaruka dzinosisa kufundiswa kubudi kidzwa nemabhuku kana kureketerwa eyifundiswa zvaaanosiso kuita panguva yavo yavanenge veyitera.

Utano hweairi mumbatso baba namai hwakakosha maningi, naizvozvo munokurudzirwa kuti mwoite zvekubereka zviya nezvepabonde vhakachai chibhedhleya mwodetserwa.

Anamai anokurudzirwa kuti ode kubereka aberekere kuchibhehleya ndikona kunana mbuya akafundire basa rakona anoafundisa zvese kubvire pakutanga kuamwisa mwana.

Umweni mitombo mukuru weutano kugwinyisa nyama yako. Ngatizame kugwinyisa nyama dzedu kuburikidza ngekurumba mangwanani aya kutatamudze mwiri, amweni anondotenga zvimuchini zvakhona oseenzesa mumhatso .

Zvibhedhlera zvine imweni midziyo inosanganisira zvimibhedha zvinoseenza kurwara antu nguwa iya yenjodzi eiaisa mumovha kana kuaendesa paanokona kuwana rubetsero.

Pane bandiko rinooneke muzvibhedhlera, rinoite ngezve kudzoredzanise nyama dzevantu anenge akakuvara aya, kudzoredzanisa ngemabhonzo kuburikidza ngemachiremba anenge akafundira basa rawo.

Kugwinyise mwiri kwedu, ngeumweni mutombo mukurutu muutano hwemuntu. Muntu unosisirwe kuti mangwanani oga-oga ambotatamure mwiri wake nemakumbo nemaoko.

Kune humweni hutekwerede hunosise kuseenzeswa nemadhokodheya nguwa yaanenge eisenza kazhinji kakona vanotohamba nekabhokis kakona veitora zviro umwomwo.

Anoite zve mitambo ane mitombo yaano sise kumwa kuti awedzere simba mu mwiri mavo ane zvimweni zvaano sise kupfeka zvimweni zvino pfekwe mu manyara zvimweni zvino pfekwe mu madhoyo zvimweni mu makumbo.

Anoite zvemutambo anokurudzirwa kuti ange aine kabhokisi kanozomudetsera munguwa yaanokwanisa kuti angasangana nenjodzi pamutambo pake odotsereka asati aende kuchibhedhleya.

Utano hwedu ahuoneki mukurya basi, utano hwedu tinokwanisa kuhubatikira kubudikidza ngekutwasanure miviri yedu angave makumbo, angave maboko anode kutasanurwa.

Maizviziya ere kuti emauto aya anotori nezvibhedhleya zvawo zvinonga zvitori ngemadhokodheya awo ngeanamukoti awo anodetsera maningi upenyu hweanthu.

Sadza arichanyanyi kukurudzirwaba ngeeutano ungava unoite mitambo ungava wakagare pamhatso. Mazuvano eutano arikukudzire kuwanze michero ngemvura yekumwa.

Antu anoite zvekurumba ane mitombo yawo yanosise kusenzesa inosenza kusimbisa mwiri yavo inosenza kuti eihya chikafu zviyani mwiri yavo isaita mafuta akawanda.

Anoite zvekurumba ayani anokurudzirwa kuti ngaawanze mvura nekuti mvura inorashika yakawanda panguwa yaanenge eirumba saka eikurudzirwa kuti ngaamwe mvura yakawandisa.

Antu ayani anoite zvemitambo ingava mijaho kungava kurumba, anokurudzirwa kuti atore mvura yakawanda kuti apetudze chifundi chinonga chabuda nguva yaanenge airumba.

Patinonga teirumba payani tinonga teibude chifundi ,chifundicho imvura inonga yeitorasika mumwiri mwedu, hino tinokurudzirwe kuti ngatimwe mvura yakawanda tabve kurumba zviyani.

Pane imweni michini yekuti vantu unokwanisa kutenga wogara nawo pambatso weitozviningira dai mahambire engazi Yako zvakakosha maningi kunyanya kuvantu vakuru.

Tinobonga maningi ngemichina yaayo mazuwa anaya madhokodheya aachanesekiba kutsvaga pane denda kundoise mwana pamucheni zvotobuda dambudziko.

Matiluzi anosenzeswa nemadhogodheya akawanda maningi Zvimweni ngezvekuterera hana yemuntu kuti muntu uchiri kufema ere. Zvimeni ngezvekuterera kuti ropa riri kuhambe zvakanaka ere.

Imweni micheni yaayo kuzvibhedhlera hai unoite wekuhambiwe ndiwona kuenda pamutenda wochibhuya zveshe unonga weitodziona pachivhiti vhiti chinenge chiripo pamucheni wakona.

Tinobonga yaambo ngezvaayo mazuva anaya muntu wakutokwanisa kubhuya nadhokoteya wako ,waitozviningira pamuchini aitokubhuira zvekuita pona apapo

Bahla rinoona nezveutano hwevantu pasi rese jekerere rinobatikire manhingi utano hwemuntu weshe risingaringisi dzera remuntu.

Vanhu vazhinji varikutorapwe nekuseenzese mishini yechizvino zvino yemakombuyuta, tinoona chero madhokodheya edu arimo muzvibhedhleya nguva zhinji anenge aripo pamushina po.

Tinokurudzirwa ana baba woye, kuti tidakarire mitombo yedu yechiantu. Haina zvimweni zvakaiswemwo, kundotora mashakaniwo totokwatisa totomwa, topona.

Imweni mitombo yedu yechianhu yakaita saana muchukuwawa tinotoirya semuriwo teitodzirapa, inowedzera nengazi mumwiri wemuntu, antu otopona.

Tinokurudzirwa panyaya yemitombo yedu yechianthu ana mai musatuma ana kundokuma mashango kuite mitombo imweni inokuwadza munopere kufa mweeshe.

Mashango edu akatikoshera maningi mwakadzare mitombo inotidetsera muutano hwedu teshe mazera eshe akuru neadoko tirikupona ndiyo mitombo yechiantu.

Tinodakara yambo nemitombo yedu yechiantu, iri kutorwa taakuione padatemutande ungandotovhura unotoiona iripona, tinodakara yeyambo.

Tinokurudzirwa maningi kuti tidakarire mitombo yedu yechiantu. Mitombo iyi inotibetsera ngekuti azhinji edu akagare mundani dzirikuretu kwezvibhehleya.

Ngatidakarire mitombo yedu yechivantu hama dzangu mitombo iyi yakanakire kuti aipedzi mareba mitombo yechingezi inodhura mizhinji yakona atihaniri.

Azvikurudzirwiba, kuti tindotenga dai mutombo wechianhu wemashakani murodhi weinenge weitengeswa neanhu atisi atisingaziyi. Ngatitenge mitombo iyona, kuzvitoro zvakanasirwa.

Mitombo yedu yechianhu ,yakunasirwa zvakanaka munguwa inoyi, yakutoyiswa mumabhodhlera akavhariwa yeitopuwa mazina, munhu unotoerenga usati watenga.

Tinodakara yaambho ngekuashirwa kuri kuitwe mitombo yedu yechianthu kusanganisira uchi huri kutorwa ngemakambani akapambauka eigadzire mitombo yakasiyana-siyana.

Maizviziva here kuti kune otoita mapurazi kutoita minda yekurima mitombo yedu yechiandu antu eitobva kuretu kuuya kundotenga mitombo yakaita segava kava vantu vari kuirima maningi.

Azhinji edu aakutore mitombo yedu yechivantu eiuya nayo pamhatso, oingwarira apapo. Zvinodetsera, kuti musi waunoite dambudziko usiku ,aurumbi mushangoba.

Tinondoramba teikutidzirana kuti ngatisapishe magwasha nekuti mumagwasha mwo ndimwona munobve mitombo yeshe yamunozoone yagadziriswe mapilizi kuzvibhehleya.

Tinodakara yaamho ngechirongwa chekutora mitombo yedu yechianhu kuipinze mumhatso dzekuhloyerwa yoonekwa kuti kunorape chiinyi zvobuda zvakaiswe mumagaba.

Mitombo yedu yechiantu yokurudzirwa maningi nawawo madhokodheya akhona tinotoazwa eibhuya kuti tidakarire mitombo yedu yechiantu iri mumakanyi mwedu matsangamidziwo ngatiadakarire.

Zvinodakadza yambo teione mitombo yedu yechinyakare yakaiswa mumabhotoro echimanje manje kukombidze kuti ewutano akaida akaone kuti inosenza

Eutano anotikurudzirahe kunachengetedza ntaraunda dzedu kubudikidza nemarashiro etinofanire kuita makaba anonga apere mitombo kuti tisapisha tisarasha peshe peshe.

Tinodakara yaampo ngekuti mutombo yedu yechiantu takuiona yakaiswe mumakaba akanasirwa zvakanaka chatinoona ndicho kamu kamufodho kanoningisa kuti pane uchi kuti pane gawa kava.

Ngatibhuire asharuka edu kumakanyi kwedu ati kombidze mitombo ndaka yedu isarashikwaba kuti atanika tiziye mitombo iyi mumamizi medu.

Mitombo yedu yechiantu tinoidakarira maningi ndiyona yakarera antu azhinji kumakanyi mwedumo. Inotoshanda kundokume mashakani zvokwatiswa muntu otopona.

Tinodakara maningi ngekuti mitombo yedu yechiantu, antu akuitora echisenzesa kumitombo yawo yechizvino zvino. Zviri kudakadza yaambo teione tsangamidzi dzedzu dzeigadzire mitombo.

Ana mai edu nana sekuru edu anoziye mitombo, tapota ngatikombidze ana edu ngeazukuru edu ngekuti kana tatamika tisisipo ana edu anode kusara eipona ndiyo.

Mitombo yedu yechiantu inoseenzeswe ngenjira dzakapamphauka. Imweni inoseenzeswe mashakani akhona anotwiwa kana kuti kukuiwa. Imweni inomwiwa mvura yakhona.

Mitombo yedu yechiandu inoonekwa munzvimbo zhinji mune mashango inooneka nemwatinotorima mumapindu edu inonga irimo tinoyionemo magukuwo anenge arimo.

Mimbuti yedu yechiantu ,irikuandudzwa yeinasire mitombo yatakuona muzvitoro. Tikaningirisa pamapepa pakona tinoona paine kashakaini. Tikaningirise pamabhokisi pakona tinoone paine karuwa.

Mitombo yedu yechiantu yoandudzwa maningi, atichaonibantu aindotengesa mashakani mukati mwerodhi. Zvaakumasirwa, zvoiswa mumapepa akanaka, ekuti muntu unotenga wakasununguka.

Amweni anhu otoite mabindu awo pamhatso pawo, kutotsvake kandau kake pamuzipo keanosima mitombo yechibhoyi nekuti anoziya kuti inomudetsera.

Mwaizviziya ere kuti mashakani ebinzi emene mutombo unotorapa unotidzirira kumatenda kundokaya mashakani akona wotokwatisa womwa mvura yacho.

Tinodakarira maningi mitombo yedu yechiantu nekuti aina zvakawanda zvinoiswa mwairi aina mumuchini mwainombopinda kundokuma mashakani Ako wotokwatisa womwa.

Ngatikurudzire asharukwa edu anoziye mitombo tipote teibuda nawo kuende kumakwasha echonotikhombidza mitombo yaanoziya kuti nthaka yedu isaparareba.

Tinodakarira arikuti kuzwe soko eiita aripo aakutore mitombo iyani mashango eiuya nayo eiise pamuzi eingwarira ana otoponete pasinde.

Mitombo yedu yechiantu inorapa nenzira dzakasiyana siyana. Imweni inorapa eiseenzese maruwa akona, imweni inorapa eiseenzese nzinde.

Zvinodakadza yambo, teyiwone mitombo yedu yechindau iyibude padande mutande ngeruzivo. Zvinodakadza yambo, kuti mitombo yedu yechantu irikudakarirwa pashi reshe.

Mitombo yedu yechivantu inotibatsira maningi nguva zhinji kaahomane kumakanyi kwedu uko kuti muntu asimuke pabhatso achinorapa besha mitombo inonga iripo pabhatso maonyeniwo ngeuchiwo ngezvese.

Imweni mitombo tinotondya semuriwo azhinji edu tinodakarire mutikiti tisingatozivi kuti tirikudzirapa wakanaka maningi mutikiti unotidzivirire kumatenda akapambauka.

Tinode kubonga yaambo kuhurumende yedu yakagamuchira mitombo yedu yechivantu. Nyamashi unouyu yakutorwa yeiiswe muzvibhedhleya yeitorape vantu.

Imweni mitombo yedu yechiantu inomera ndau dzekuti tinoto tarise kuti ndipo painomera haindomeri peshe peshe tinosise kuichengetedza nzvimbo dzakona idzodzo

Mitombo yedu yechiantu yakadzare mumashango tinokone kuichengetedza kubudikidza nekuitora toisime pamuzi pedu kuti ndaka yedu isa rashikwa.

Makwasha edu akatikoshera maningi mumakanyi medumo ngatisateme makwasha ndimona mune mutombo yakhona inoda kusoseduiswe kuzvitoro zvinotengese mitombo .

Mitombo yedu yechiantu yakanakire kuti hauna mutuso waunodusaba. Kundobuda, woende mushango wondokaye mutombo wako wotouya wotoseenzesa wopona.

Ngatidakarire ana edu arikuite basa gurutu rekutore mitombo yedu yechiantu eiinyore mazita, einyore zveunorape, zvochiiswa mumabhuku, antu otoziya.

Mitombo yedu yechindau yakanakira kuti ayina zvimweni zvainokumaniswa ndizvona .Unondomwa mashakani akowo kana enzimbe dzako wondokwatisa nzimbe dzako wotomwa.

Ngatidakarire mitombo yedu yechiantu. Kwaane makhambani ari kutosima mitombo yedu, yakafanana negavakava eitotengesera antu, anode kugadzire mitombo.

Tinosisa kuti tidakarire mitombo yedu yechi antu nekuti inoti betsera pakuti atidusi mari teino tenga mitombo iyi tinondo iwana mu makanyi medumwo.

Tinokurudzirwa kuti titore mitombo iri mumashango iyani mumakwasha tiiunze pasinde pedu. Toisime pamhatso toingwarira apapo inotibetsera.

Tinobonga yaampho kune antu ari kusumudzire mitombo yedu yechiantu . Tinodakara teivhure madandemutande eruzivo, teisangana nemitombo yatiinayo mumakanyi mwedu.

Tinodakara yaambo ngekuti mitombo yedu yemumakanyi yakutorwa yeiendeswe kumbatso dzinohloyiwa yonyorwe mumabhuku. Antu akuione padande mutande reruzivo.

Imweni mimbuti yatinayo mumamuzi mwedumwo , amweni atizvizii kuti inorapa .Miti mimbuti yakaita seminjere azhinji aazviziiba kuti unorapa.

Tinodakara yambo nekuti mitombo yedu yechiantu yobudiswa zvivhiti vhiti yobudiswa pamadande mutande Chipinge chaenda pashi reshe.

Tinodakara yaambo ngekuti bandiko rinoona nezvemitombo yedu yechiantu raakurangarirwa. Aakupuwe matsamba ekuti akone kutengesa mitombo iyi pakanaka.

Mitombo yedu yechiantu inonasirwa ngenjira dzakapampauka imweni inokuiwa yoita maufu. Chinondode kufundiswa asharukwa edu ngechekuti asabata ngenyaraba ngapfeke butiro.

Tinayo mutombo mumamuzi mwedu tinodakara yambo ngekuti amweni ari kutoitora kubva kumashango eiuya nayo pamhatso antu otodetsereka ngembuti uwowo uri pasinde pavo.